niraba nyɛla ban bɛ duu ni bi tingbanni nyɛla mori laasabu ka nyɛ zaɣ vakaɣali bi nyaangi zuɣu nyɛla din bɛ ka tankpaɣu laasabu shab nyɛla ban gbubi kuɣusi ka so gbubi tanti laasabu ka di gabi zaɣ sabinli zaɣ dozim ni zaɣ ʒiɛ bi so nyɛla ŋun yɛ liiga piɛli ka so jinjɛm sabinli

jiranbiisa nyɛla din ʒɛya ka nyɛ zaɣ piɛlli ka zaɣ nuɣso gabi dinni kom nyɛla din doya ka tihi kɔ n gilli mori nyɛla din gba zaa do n baɣali ka biriji laasabu baa gari dizuɣu ka nyɛ zaɣ tankpaɣu laasabu

tɛɛguli n bɔŋɔ ka kom do yirigi do nimaani tantɛ laasabu sani maa ni ka mɔrimɔri bɛ zuɣ' saa zuli nyɛla din bɛ tɛɛgu ŋɔ tooni ka bɛhigu do kpaŋa ka kuɣisi zaya kuɣisi maa zuɣ' kabila zaɣ' ʒiɛhi mini zaɣ' tankpagu laasabu

niraba n ʒɛya ŋɔ soola tahapona gbuni niraba ayi nyɛla ban pili zipili piɛla ka niraba ayi pili zipiliti ka di nyɛ tankpaɣu laasabu bi shab nyɛ ban pili zipiliti ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka shab yɛ niɛma ka di nyɛ zaɣ piɛla laasabu so nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka di boɣari ni nyɛ zaɣ piɛla ka paɣa bɛ bi ni ka so jinjɛm ŋmaa ka di nyɛ zaɣ sabinli

niraba nyɛla ban ʒiya ka linjin paɣa ʒɛ bi tooni ka pili zipiligu bi puuni so nyɛla ŋun yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ tampilim laasabu linjima ŋo niɛma ŋo nyɛla zaɣ nuɣso laasabu ka zipiligu ŋo gba nyɛ zaɣ nuɣso

linjima nim nyɛla ban ʒɛ loori gbuni ka loori ŋɔ nyɛ loori piɛlli din gabi zaɣ nuɣso laasabu ninvuɣu shab ban yirina loori ŋɔ ni shab yɛla neen ʒiɛhi ka shab yɛ neen sabila bi shab nyɛla ban nyaɣa baaji nima linjima nim ŋɔ yɛla neen sabila ka zaɣ piɛla laasabu sabi sabi pa dizuɣu

niraba nyɛla ban laɣam ʒɛya bi shab nyɛla gbanpiɛla ka shab nyɛ gbansabila yino yɛla daliya ka di bɛ ka zaɣ vakaɣali laasabu maa zilji nim nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka gabi zaɣ piɛlli ni zaɣ ʒiɛ

loori nim nyɛla din ʒɛya loori nim ŋo shɛŋa nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso laasabu shɛli nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli ka loori nim shɛli nyɛ zaɣ sabila yili nyɛla din ʒɛ di palli maa yaɣali ka nyɛ zaɣ dozim laasabu

duu ni n bala kuɣusi nyɛla din bɛ duu ŋo ka di dikpuna zuɣu nyɛ zaɣ piɛla ka foto nim dibaayi laasabu nyɛ din tili dikpuni ŋo duu ŋo patɛsa nyɛla din gabi zaɣ piɛlli ni zaɣ tankpaɣu laasabu kuɣu ŋo nyɛla din gabi zaɣ tankpaɣu laasabu duu ŋo tingbani nyɛla din nyɛ zaɣ tampilim mori mori nyɛla din bɛ duu ŋo larugini

silmiin paɣa n chɛna ka gbubi baa baa ŋo nahangbana nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so jinjɛm ka di bɛ ka zaɣ nuɣso laasabu o gbubila daɣu ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka di naabu shee ŋo nyɛ bɛ ka zaɣ ʒiɛ laasabu ka morimori bɛ o nyanga n nyɛ zaɣ vakaɣali ka yili gba zaa biɛni nyɛ zaɣ piɛlli

niraba nyɛla ban ʒɛ matuuka yiɣirigu gbuni matuuka ŋo nyɛla din mali takoriti pam ka nyɛ zaɣ piɛlli niraba ŋo shab nyɛla ban yɛ neen piɛla ka pobi nyɛ pobirisi ka shab nyaɣa baaji nima ka linjima nim gabi bi ni ka gba zaa pobi nyɛ pobirisi

niraba nyɛla ban laɣam ʒi dupala gbuni ninvuɣu yinga nyɛla ŋun ʒɛ bi sunsuuni o nyɛla ŋun yɛ diliya ka di gabi zaɣ dozim laasabu ka gabi zaɣ piɛlli paɣa nyɛla ŋun ʒɛ o nyaanga ka nyɛ ŋun so mokuru ka di sheeni nyɛ zaɣ vakaɣali laasabu ka di naba ni nyɛ zaɣ sabinli

Niribi nyela ban be yili ni ka paɣa so paɣa yinga be daangini n mondi bindirigu bihi ayi nyela ban ʒe o luɣuli ka yino bi ye liiga ka zaŋ liiga pa o boɣu ka di nye zaɣvokaɣili laasabu teebuli nyela din zan baɣi o ka siliba nye din za o naba ni.

paɣaba ayi nyɛla ban ʒiya n tori saɣam paɣa yino nyɛla ŋun gbubi tiligi maa tori saɣam bi niraba ayi maa so bi piri namda nima binkobiri nyɛla ban bɛ nimaani binkobiri ŋo so n nyɛ buwa ka o nyɛ zaɣ tankpaɣu laasabu ka noo gba bɛ nimaani ka nyɛ zaɣ sabinli

niraba nyɛla ban ʒɛya ka linjin yinga ʒɛ bi puuni o nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ vakaɣali laasabu niraba ŋo nyɛla ban ʒi niɛma ʒɛya ka paɣa ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka di sabi zaɣ nuɣso pa dizuɣu

Salin gbiribi n ʒɛya ŋo ka shaba yʋ liiga nima lka shaba bi yɛ liiga nima bi zaa so bi piri namda ka bi gbiri salma ninvuɣu yonga nyɛla ŋun gbubi papu ka kom yirina dinni ka ninvuɣu yinga yɛ liiga piɛlli ka sabisabila pa di zuɣu ka o jinjɛm maa bɛ ka di chahami laasabu maa

niraba nyɛla ban laɣam ʒi matuuka yiɣurigu gbuni linjima nim nyɛla ban ʒi di gbuni ka gbaai bi puuni yino matuuka ŋo nyɛla din gabi zaɣ ʒiɛ ni zaɣ piɛlli ka di tingbanni nyɛ zaɣ tampilim laasabu

niraba nyɛla ban ʒɛ matuuka yiɣirigu gbuni matuuka yiɣirigu ŋo nyɛla zaɣ piɛlli ka gabi zaɣ nuɣso laasabu matuuka ŋo mali takoriti lam ninvuɣu shab ban ʒɛya ŋo pirigili yɛla neen piɛla ka shab yɛ zaɣ nuɣso laasabu

niraba nyɛla ban ʒɛ vuhum gbuni n miri teeku vari vari nyɛla din bɛ nimaani ka jiranbiisa laasabu bɛ teeku ŋɔ tooni tihi nyɛla din bɛ teeku ŋɔ ni ka niraba ŋɔ shab nyɛ ban yɛ meen piɛla ka paɣa ʒi nimaani ka yɛ niɛma ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu

niriba nyɛ ban ʒɛya ka minima zaŋ kuritɛ zali be tuuni kuriti ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛla ka niriba ŋɔ shɛba yɛ nɛɛ piɛlla ka shɛb yɛ nɛɛ ʒiɛhi tihi nyɛla din bɛ niriba ŋɔ nyɛnsi ka nyɛ zaɣ' vakahili

yiya nyɛla din ʒɛya ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso kom nyɛla din baɣi yiya ŋɔ ka zɔya laasabu bɛ di tooni yiya ŋɔ shɛŋa taha nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila

niraba ayi n ʒiya ŋɔ duu ka bi ʒiya ka bi kuɣu maa zuɣu nyɛ kuɣu piɛlli ka di zuɣu bɛ ka zaɣ dozim laasabu maa duu maa dikpuna nyɛla din nyɛ zaɣ piɛla ka di pateesa nyɛ zaɣ piɛla

Niriba nyɛla ban zaya sola tahapona gbini ka di nyɛ yili taha zuɣu taha ŋɔ nyɛla zaɣa ʒehi yili ŋɔ dikpina ŋɔ nyɛla din piɛnti zaɣa dozim laasabu bɛ sheba nyɛla ban pili zipilti ka di nyɛ zaɣa dozim laasabu.

niraba nyɛla ban laɣam ʒiya ka linjima yinga bɛ bi sunsuuni linjima maa nyɛla ŋun piri namda ka di nyɛ tankpaɣu laasabu niraba ŋo puuni shab yɛla neen piɛla ka shab yɛ niɛma ka di nyɛ zaɣ dozim ka so yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ vakaɣali

tumtumdiba n boŋo bi nyɛla ban tumdi bi tuma ka niraba ayi pili zipili piɛla ninvuɣu shab yɛla bi niɛma ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka shab yɛ ka di ŋmani tampilim ka piri namda sabila ka bi mashina maa shɛli nyɛ zaɣ dozim ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛhi

niraba nyɛla ban yi maruuka yiɣirigu ŋo ni sheeri na bi zaa nyɛla gbanpiɛla bi shab gbubila bihi ka so yɛ liiga ka di nyɛ vakaɣali laasabu ka gbubi bia o sola jinjɛm ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu alɛpilɛ ŋo nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli ka gabi zaɣ ʒiɛ laasabu

linjima nim n boŋo bi niraba anu n nyɛba ka ninvuɣu yinga doya ka o kpimi laasabu maa bi pirila namda nima ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ tankpaɣu laasabu yili nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka nyɛ zaɣ tankpaɣu ka di yaɣa shɛli nyɛ zaɣ piɛlli mori nyɛla din ko n giliba ka nyɛ zaɣ vakaɣali

niraba nyɛla ban galisi ʒiya n tumdi tuma bi nyɛla ban pili zipiliti ka di nyɛ zaɣ piɛla so nyɛla ŋun gbubi papu laasabu n yɛrigiri bini bipuuni so nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ laasabu ka bi pirigili yɛ niɛma ka di bɛ ka zaɣ vakaɣali laasabu

niraba nyɛla bin laɣam ʒi matuuka yiɣirigu ŋo gbuni ninvuɣu yino nyɛla ŋun tam matuuka yiɣirigu maa soli maa zuɣu ka niraba ʒɛ o tiŋli niraba ŋo so nyɛla ŋun bi yɛ liiga ka zaŋ liiga o gobi o zuɣu liiga maa nyɛla zaɣ piɛlli ka shab nyaɣa baaji nima ka di nyɛ zaɣ sabila ka gbubi kamɛra nim ŋmaariba

vuhum shee n bɔŋɔ ka niraba ʒiya ka mori mori laasabu kɔ n gili nimaani tihi nyɛla din ko n gili nimaani ka nimaani ka kuɣusi bɛ ka zaɣ ʒiɛ laasabu di sikpuna maa bɛ ka zaɣ tankpaɣu laasabu ka bi puuni so ʒiya ka yɛ daliya ʒiɛ ka pili zipiligu ka di nyɛ ka zaɣ nuɣso laasabu paɣa nyɛla ŋun ʒi nimaani ka o zabiri nyɛ zaɣ piɛlli

niraba nyɛla bin ʒɛ loori nim gbuni loori shɛli nyɛla din ʒɛya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣso laasabu di taaya nim nyɛla din nyɛ zaɣ sabila ka di gbunni nyɛ din nyɛ zaɣ ʒiɛ laasabu niraba ŋo shab nyɛla ban yɛ neen sabila ka shab yɛ niɛma ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu

doo nyɛla ŋun ʒiya ka so jinjɛm sabinli ka kuɣu ʒɛ o gbuni baatiri nyɛla din tam kuɣu ŋɔ zuɣu ka wɔya nim laasabu panpa kuɣu ŋɔ zuɣu shitɔɣu ni binyɛra ʒɛ doo ŋɔ luɣuli ka soola tahapɔŋ laasabu nyɛ din ʒɛ Doo ŋɔ nyaangi zuɣu

niriba nyɛla ban za tɛgu gbani n wariwaa shɛb' nyɛla ban wara ka shɛb ŋmɛri tɛmpana bi nyɛla ŋɔ za bi sani ka yɛ liga ka di nyɛ zaɣ' nuɣisu ka so jijam ŋmebila kari nyɛ zaɣ' piɛli bɛhigu nyɛla dinbɛni maa ni ka be nyɛ ban bili zipɛlisi ka di zuɣ' saa bɛ ka zaɣ' ʒiɛ laasabu

niriba n zaya ŋɔ ka jinjamanim zaŋ kurigu n ba ba zali linjima tabi palizuɣ' niriba maa za bi yaɣili nyɛla din kongili bɛ nyɛŋa niriba ŋɔ shɛbi nyɛla ban yɛ nɛɛpiɛlla ka shɛbi yɛ nɛma ka di nyɛ zaɣ' nuɣisu

gbanpiɛla n ʒɛya ŋo ka shab ʒiya bi tingbanni nyɛla zaɣ tampilim laasabu ka tihi zaɣ waɣala ko n giliba tihi ŋo nyɛla din nyɛ zaɣ vakaɣali ka mori ko n giliba ka gba zaa nyɛ zaɣ vakaɣali kom nyɛla din bɛ nimaani

niraba nyɛla ban ʒɛ soola tajmhapɔna gbuni ka pili zipiliti ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka ninvuɣu yinga nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka gilisi zaɣ piɛla ka zaɣ vakaɣali biɛla gabi dinni o nyɛla ŋun so jinjɛm sabinli ka gbubi buku laasabu linjin yinga nyɛla ŋun ʒɛ o luɣulu ka pili zipili sabinli

niriba nyɛla ban yɛ ka shɛb ʒɛya niriba ŋɔ shɛb yɛla nɛsabila ka be zabiri nyɛ zaɣ' sabila tɔbuya nyɛla do bɛ ni maani ka niribaayi wuɣ be nuhi ka takaritɛ laasabu pa be tɛbuya maa zuɣ'

niraba nyɛla ban bɛ daani laasabu ka ʒɛ loori gbuni loori maa nyɛla din gabi zaɣ piɛlli ni zaɣ nuɣso ka paɣaba ʒɛ o luɣuli paɣaba ŋɔ puuni so nyɛla ŋun kpabi bia ka yɛ daliya ka di gabi zaɣ piɛlli ni zaɣ nuɣso

niraba nyɛla ban bɛ daani n niŋdi kohamma ni damma paɣa so nyɛla ŋun ʒiya ka zaŋ sarigi laasabu n gobi o nyingoli o nyɛla ŋun pobi nyɛ pobirigu ka di nyɛ zaɣ sabinli o nyɛla ŋun kohari yɛri yɛri laasabu ka di pa teebuli zuɣu baaji nim nyɛla din yili nimaani ka di gbaabu shee bɛ ka gabisi laasabu

niraba nyɛla ban galisi n bɛ duu ŋo ni duu ŋo tiŋli nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu furila nim nyɛla din bɛ duu ŋo zuɣusaa niraba ŋo shab nyɛla gbansabila ka shab nyɛ gbanpiɛla bi so nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka o gbubi nuchee ni baŋa

duu n boŋo ka duu maa puuni teebuli biɛni teebuli maa zuɣu kapu nim ayi n tamya ka buku nim tamya sinii nyɛla din tabi duu ŋo dikpuni ka laa yaɣali maa gabi zaɣ sabinli bibihi ni zaɣ piɛlli duu maa zuɣusaa nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli

niraba nyɛla ban bɛ daani shab nyɛla gbanpiɛla ka shab nyɛ gbansabila zipilisi nyɛla din yili daa ŋo ni luɣu shɛŋa ka tanti nim laasabu yɛrigi daa ŋo ni paɣaba ʒi nimaani ka bi shab yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka bi puuni so nyaɣa baaji ka di nyɛ zaɣ nuɣso laasabu

niraba nyɛla ban chɛna ka paɣa bɛ ni puuni ka yɛ hijaabi laasabu ka di nyɛ zaɣ sabinli doo nyɛla ŋun gabi bi ni ka gbubi bia bia maa yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ ƶiɛ ka so jinjɛm ka di bɛ ka zaɣ nuɣso laasabu maa bi nyaangi nyɛla teeku laasabu ka ŋarima bɛ di puuni

niraba nyɛla ban bɛ kootu ni ka so wuɣi o nuu ka tuuta sa o nyaanga linjin nyɛla ŋun ʒɛ o luɣuli ka furila bɛ bi bini maa zuɣu bi tingbani nim maa nyɛla din nyɛ zaɣ tampilim laasabu ka kuɣusi maa nyɛ zaɣ tankpaɣu laasabu

niraba nyɛla ban chɛna ka bi tingbanni nyɛ mori mori laasabu zaɣ vakaɣali tihi nyɛla din ko n giliba niraba shab nyɛla ban yɛ wɔri liiga laasabu ka di nyɛ zaɣ nuɣso bi shab nyɛla ban yɛ zaɣ piɛla ka shab yɛ zaɣ sabila

paɣa nyɛla ŋun chɛna ka bihi gba zaa chɛni n gariti o zuɣu bi nimaani yiya laasabu ʒɛya ka nyɛ zaɣ tampilim laasabu paɣa ŋɔ nyɛla ŋun yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ sabinli ka so jinjɛm ka di bɛ ka zaɣ vakaɣali laasabu bihʋ ŋɔ nyɛla ban daari bini ka bihi ŋɔ shab yɛ liiga ka di gabi zaɣ piɛlli ni zaɣ sabinli

niraba nyɛla ban ʒi laakumi nim zuɣu shab nyɛla ban chɛni tiŋa bi shab nyɛla ban yɛ niɛma ka di nyɛ zaŋ nuɣso laasabu ka shab pili zipiliti ka di nyɛ zaɣ piɛla ka shab dina nyɛ zaɣ ʒiɛhi

Niraba nyɛla ban ʒɛya ka gbubi tuuta na Linjima nim nyɛla ban pahi bi ni ka yɛ neen sabila ka pili zipili sabila nimaani tingbani nyɛla zaɣ tampilim laasabu